Beaeɛ bi a cars ne adan a gya ahyehye na wusie nso gu so firi hɔ, kwan n’agya no nso yɛ beaeɛ a mamfoɔ nam hɔ na cars bi nam hɔ na afie sisi hɔ. Bea bi a haban wɔ so si bɛn bea a gya ahyehye hɔ.

Aberanteɛ a n'abati sosso yie kita solar panel bu mu wɔfam. Car battery ahodoɔ sisi n'akyi. Akyire hɔ no, nnuadan wɔ hɔ. Fam hɔ ayɛ fi.

Kwan teaa bi da hɔ. Benkum so no, ban ketewa bi wɔ hɔ a obi ahyɛ atade kɔkɔɔ soro ne fam. Obi nso ahyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne soro no yɛ nso a ɔkura praeɛ. Apolisifoɔ bebree ato santene nam kwan teaa no mu. Apolisifoɔ no atadeɛ no akyi no, wɔatwerɛ sɛ civil.

Ɛpo da ha. Ship kɛseɛ si so a nkrɔfoɔ ayɛ mu ma. Nkrɔfoɔ ayɛ mu ma ara ma ship reyɛ ɛmene akɔ nsu no ase. Ship no mu no, abansoro wɔ ship no mu.

Mmaa mmiɛnsa a wɔn mu biara ahyehyɛ laboratory coat wɔ lab bi mu. Pono a ɛwɔ wɔn anim no, nwoma ahoroɔ deda so. Sink wɔ pono no mu. Saa ara nso na wata tap wɔ pono no soro.

Dɔm wɔ hɔ, mmaa ne mmarima. Abaayewa fɛɛfɛɛ baako gyina naim a zde kente abɔ n'asene na kente no bi nso bɔ ne mu. Tɔma gu n'asene. Buroni fita gyina hɔ. Saa ara nsso na abibifoɔ nso wɔ hɔ. Papa baako gyina akyire hɔ a ɔhyɛ kyɛ na ɔkura glaase.

Dɔm ato santene mmienu wɔ mfuturo mu, dɔm bebree nso gu akyire hɔ. Ahabanmono wɔ dɔm bebree no akyi nohoa hɔ. Dɔm no ahofama no nyɛ pɛ.

Aborofo dɔm bi abɔ kyenku, dodoɔ naa kurakura kyiniiɛ. Wɔnyinaa ɛhyehyɛ ntaare tuntum, efundaka esi ɔmo mfinfini. Adeɛ efundaka no esi so no yɛ ahabammono. ndua bebree sisi ekyire hɔ.

Ɔbaa ne barima te mpa so, abɔfra baako kita barima no, abɔfra baako nso kita ɔbaa no. Wɔda mpa mu, mpa ne so akatadeɛ no yɛ fitaa, dan mu hɔ nso yɛ fitaa. Mehu socket wɔ wall ne ho.

Dan fɛfɛɛ bi mu, sofa si hɔ a sumiiɛ gugu mu. Table ketewa si sofa no nkyɛn. Flowers a wɔdua no dan mu si bowl mu wɔ hɔ. Kanea wɔ hɔ. Mfonin ahodoɔ bobɔ dan no ho.

Bridge bi ase, ɔsraani kura tuo gyina hɔ, apolisifoɔ mmienu a tuo hyehyɛ wɔn hɔ. Kaa a si hɔ a wɔatwerɛ ho Police, kaa no yɛ fitaa, akokɔsradeɛ ne blue sensane ho. Pillar baako ho, wɔatwerɛ ho never.

Mmarima mmiɛnsa, sofa si hɔ, kapɛt sɛ fam hɔ. Counter bi wɔ hɔ. Pono wɔ hɔ a bottles ahodoɔ sisi pono no so. Mmarima no baako kura ball a ɔreto. Baako apegya ne nsa ahwɛ wiem.

Mmaa ne mmarima tete office bi. Wɔtete pono ho. Laptop si obiara anim. Ɔbaa no baako asɔre agyina hɔ a ɔresere. Wɔn a wɔaka no nso so resere.

Ɛdɔm abɔ kyenku ato santene nam ewura mu. Mbɛɛmua bi wɔ ɔmo mua ndua deda wɔn kɔn ho na yɛde nyora akyekyere adaka bi si dua ɛda wɔmo kɔn no ɛho. Beebia ɔmo da no nwura no awo, ɛsrɛ ɛwɔ hɔ no awo nanso nsia ɛwɔ hɔ no deɛ ahabanmono wɔ so.

Maame kɛseɛ bi te akonnwa so. Ababaawa bi nso te ne nkyɛn. Wɔhyehyɛ nkyɛnsee bebree wɔ akyire hɔ. Kyefrɛ si egya so a aburɔ a ɛwɔ ne dua ho gu kyefrɛ no mu. Atena bi nso si maame no nkyɛn.

Keteke nam keteke kwan so. Nnipa bebree tete keteke ne so ne nkyɛnkyɛn nyinaa. Nnipa nso bi nso gyinagyina keteke kwan no nkyɛnkyɛn, dan sisi akyi nohoa. Light poles nso sisi hɔ enyinam ahoɔden nhoma no nenam so.

Mmea ne mmarima a mmarima no bi ahroɔ wɔn ataadeɛ soro gyina nsuo bi anim wɔ bepo bi ase nsuo no bi nso sani firi bepo no so ɛbɛ gu nsuo noa ɛwɔ fom no mu ebi mɔ sere na wɔn ama wɔn nsa ahwɛ wiem.

Nkremufoɔ kwalaa bebree ɛtete fɔm. Maame abrewa baako gyina bɔd enim a ɔtwerɔ bɔd ne so. Maamefoɔ miɛnsa so gyinagyina ekyire hɔ. Nkwalaa miɛnsa te ekyire hɔ a wɔnde wɔngu mayaafi. Ɛhɔ nyinaa yɛ nduadua, dua n'ase na mbɔfra no te.

Policeni baa gyina wiemhyɛn fitaa a wɔatwerɛ ho Ghana airfoce. Ɛdɔm gu a wɔyɛ mmarima na policeni baa no abae n'anum. Waue wiem hyɛn no a watwerɛ ho Ghana airfocrce no so a nkonnwa gu wiemhyɛn no mu.

Asraafo bebree a wɔhyehyɛ wɔn kyɛ ato santene. Lɔre kwan no so ayɛ fi yie pa ara. Kaa kɛseɛ di asraafoɔ no akyi a asraafoɔ no bi tete mu. Ɔsraani baako gyina nkyɛn atene ne nsa. Kaa ba ketewa baako nso di asraafoɔ no nkyɛn mu.

Polisifo bebree, temammufo nso bebree. Polisifoɔ no bi atwa ahyia temammufoɔ no bi ho. Ɔman ahodoɔ frankaa sensɛn wiem. Frankaa no bi yɛ USA frankaa.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu. W'asosɔ nkanea wɔ ɛsoro. Stɛkase fɛfɛ bi wɔhɔ. Sofa fɛfɛɛfɛ mmienu tenten a suniɛ da mu esi hɔ. Wɔkye ɛbɔ dan no ho. Sɛnta teebol esi kapɛt so ɛwɔ sofa no anim.

Nnipa nnum,. Mmarima mmienu mmaa mmiɛnsa. Baako gyima hɔ a ɔyɛ ɔbaa. Nnan a aka no atena ase. Wɔatwa ɔpono bi ho ahyia. Glass sisi ɔpono no so, laptop nso si ɔpono no so. ℇpono ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia a bottle si baako so.

Mmɔfra bebree a wɔtete fam, Ɔ Maame baako gyina wɔn anim a ɔresere na watene ne nsa. Papabaako nso gyina akyire hɔ a n'atadeɛ no yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Ɛdan bi si akyire nohoa hɔ.

Kodoɔ bebree sisi nsuo bi ano. Nipa ahodoɔ a ebi mo ahyehyɛ gyesi na ɔmo ntem tete ɛwowɔ nsuo no ano. Ɛdan soso wɔ ekyire nohwaa hɔ. Kube bi si hɔ. Ndua ahabanmono wɔ so si ɛdan no ekyi nohwaa hɔ.

Mmayewa ne mmarima bi wɔ laboratory. Mmayewa no mu mmienu rehwɛ microscope mu. Abaamua no baako nso rehw microscope mu. Microscope no sisi pono so. Wɔn akyi hɔ no, pono wɔ hɔ a mmayewa ne mmarima bi nso wɔ hɔ.

Ɛdɔm gu amena bi a nsufi wɔ mu na pipes ahodoɔ nenam hɔ. Ɛdɔm no ho ayɛ fi a ɛyɛ anwea kɔkɔɔ. Afidie a wɔde hw . Yɛ fa agudeɛ ho adwuma si hɔ. Amena ahodoɔ bebree deda hɔ.

Beaeɛ bi a wɔasisi tent basabasabasa. Nkyɛnse ne nkukuo gugu hɔ basabasa. Mmaa ne nkwadaa bi nenam hɔ. Helicpter dada bi nso si akyire hɔ.

Mmɔfra mmiɛnsa, nkyɛnse ne nkukuo gu wɔn ho, rubber bowl kɛseɛ tuntum baako si baako anim. Akwadaa no baako kura dadesɛn, baako nso de ne nsa ahyɛ rubber bowl tuntum ne mu, baako a ɔwɔ akyire hɔ no, samina ahuro wɔ ne nsa ho.

Maamefoɔ nsia, plaster tetare wɔn nyinaa ani baako. Mmɔfra mmienu ka wɔn ho, plaster tare abɔfra baako nso ani. Wɔte akonnwa tenten so a yɛabue ɛpono wɔ wɔn anim. Wall wɔ wɔn akyi.

Mmaa ne mmarima wɔ dwam. Atosodeɛ bebree wowɔ pono so wɔ hɔ. Maamefoɔ no bi tete wɔn nneɛma ho. Nam bi nso wɔ hɔ. Wɔahyehyɛhyehyɛ nneɛma ahodoɔ bebree.

Mmarima mmienu ɔbaa baako. Ↄbarima baako ne ɔbaa no te piano kɛseɛ bi akyi. Barima a ɔgyina piano no anim no kura ɔkasamu a ɔde ɔkasamu no akyerɛ n’ano. Nsa bi nso wɔ barima no akyi a ɛkura guitar.

Nnipa nson, mmaa mmarima a wɔadi afra. Obiara hyɛ nose mask. Ɔbaako hyɛ atare tenten. Ɔhyɛ hair net. Nea ɔhyɛ atare tenten na ɔhyɛ hair net no, ɔyɛ ɔbaa. Ɔde doctor panneɛ asi ɔbaa baako abati.

Blɔɔgo dan a ayɛ dada yie si hɔ. Dɔm gu nkyɛn mu. Ɛdɔm nso gu anim. Abɔfra baako a wahyɛ kɔkɔɔ te pono no ano. Ahwedeɛ gu keoso bi ho si dan no anim. Asase no yɛ anwea.

Ababaawa ne aberanteɛ bi te pono ho. Ɛnuane wɔ plet mu sisi ɔmo anim. Ababaawa no kura kube a strɔɔ hyɛm. Aberanteɛ no nso kura glas a strɔɔ hyɛ mu. Aberanteɛ n'ahofama yɛ kɔkɔɔ. Ababaawa n'ahofama no yɛ tuntum.

Dɔm bebree a dan tenten sisi wɔn akyi, wɔkura frankaa ahodoɔ, wɔn ahofa ne yɛ akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ ne fitaa. Wɔkura banner a yɛatwerɛ so Obidate Youth Support Alliance, Lagos State Chapter. A new Nigeria is possible.

Aborɔfo nkɔkorawa mmienu. Wɔgyina kaa tenten a y'abie ɛtoɔ no. Wɔkura moto a ɛsi kaa tenten a y'abie toɔ no mu. Ɛdan fɛfɛɛfɛ wɔ akyire hɔ. Nsensan a ɛyɛ ahaban mono wɔ fam hɔ.

Koroɔ mmienu sisi nsuo bi ani a ɛdɔm gu baako mu ɛhoo yɛ akokɔsradeɛ. Mmarima a wɔgu mu nso hyehyɛ ataare akokɔsradeɛ. Koroɔ baako ne nso mmɛɛma a wɔgu mu no hyehyɛ ataare bluu. Ɔmo biaa kura tabono a ɔdee hare kodoɔ no. Ɛdɔm bebree gu nsuo nkyɛn a ɔɔhwɛ wɔn a ɔɔhare kodoɔ no.

Tractor kɔkɔɔ a wɔatwerɛ ho fitaa ne akokɔ sradeɛ. Dɔm bebree gu tractor no so. Sikiriti man baako ka ho. Wɔnam kwan so. Kwan no nkyɛnkyɛn no yɛ serɛ ne nnua a ahaban mono wɔ so.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu. Sofa ahodoɔ sisi hɔ. TV fam dan no ho. Kanea wɔ soro hɔ. Mfonin ahodoɔ nso femfam dan no ho. Fam no yɛ tiles. Carpet fɛfɛɛfɛ sɛ fam hɔ. Akonnwa ketewa si carpet no so.

Mmaa no ato santene. ℇdɔm gu hɔ bebiree. Mmaa a wɔato santene no soso pan wɔ wɔn tiri so. Ↄbaa a ɔtwa toɔ no hyɛ ataare soro a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Na kyimmiiɛ nso sisi hɔ.

Mmɔfra mmarimaa miɛnsa. Wɔɔbɔ bɔl wɔ nsuo bi a ɛda fam hɔ mu. Akyire hɔ no, kube sisi hɔ na ahaban mono ahodoɔ bebree so ɛwɔ hɔ. Barima no baako hyɛ nika tuntum na ne mfe nkranpaen.

Nkurɔfo bebree wɔ dwam. Nneɛma ahodoɔ bebree wɔ dwam hɔ. Table baako si anim a mpaboa ahorow gu so a ɛdɔm akwa ho ahyia. Wɔatwerɛ nneɛma bebree wɔ dan ahodoɔ no bi anim.

Wɔde nnua ne serɛ agye ban. Aborɔfo mmienu, m ne Abibifoɔ mmienu. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Wɔreyɛ borehole afidie ho adwuma.

Ayaresabea a ɔbaa bɔɔko tehɔ a ɔbaa baako nso gyina n'anim a ɔrehwɛ no. akonnwa esi hɔ. Ɛpono si hɔ a nnuro egugu ɛpono no so.

Wiase nyinaa map hyɛ hɔ, digital camera da so, magnifying glass da so, siwani da so, mpaboa da so, earpiece da so, mobile phone da so, nwoma a pencil da so, compass da so, tape a wabobɔ da so.

Mmɛɛma mmienu ne mmaa mmienu ɛwɔ studio. Ɔbaa baako ne bɛɛma baako ɛde ɔkasamuu akyerɛ ɔmo ano. Bɛɛma baako ɛɛsre na ɛmɛɛma ne mu mmienu ɛhyehyɛ hɛdsɛt. Ɔbaa baako so hyɛ hɛdsɛt.

Mmaayewa nteantea mmiɛnsa a ɔɔdi asa. Ɛdan fɛfɛɛfɛ wo wɔ akyire hɔ. Obolo bi so te akyire hɔ. Ɛfam no yɛ nsensan a ɛyɛ ahaban mono. Abayaa no baako ɛsɔks no, ahaban ɛna ɛdeda hoo.

Ɔbaa baako, barima baako. Mmofra mmienu a baako yɛ ɔbaa na baako yɛ barima. Wɔkotokoto flowers bi anim. Bɔfra no baako kita hand trowel. Ahabanmono atwa wɔn ho ahyia, nnua nso wɔn akyi hɔ a ahabanmono wɔ so.

Mmarima nsia gyina nwura a ɛyɛ ahaban mono bi anim. Baabi a wɔgyina no yɛ asase a anwea na ɛwɔ so. Hyɛn dada bi si wɔn anim, na kankra baako bɔ hyɛn no akyi.

Ayaresabea dan mu, ɛdɔm deda ayare mpa so. Ɔbaako ahyehyɛ ne ho nyinaa firi soro kɔ si fam a kwan nna ne ho baabi ara. Papa baako hyɛ ataare a ɛyɛ kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa no, yɛde adeɛ ahyehyɛ wɔn hwene mu. Na drip nso hyɛ wɔn ho.

Mmorɔfo ne abibifoɔ a wadi afra wɔ kwan ne nkyɛn. Kaa bi so nam kwan ne so. Ɛfam hɔ afɔ. Ɛdan bi so si nkyɛn hɔ. Ɔbubuafoɔ a ɔte ne hwiil ketewaa bi so wɔ fam hɔ.

Wɔreda wɔn kuro mu amammerɛ adi. Wɔresa. Mmarima no bobɔ duku. Mmaa no nso, koraa butubutu wɔn tiri so. Wɔasosɔ nkanea.

Ɛdɔm bebree wɔ beaeɛ hɔ. Ababaawa baako ɛne abranteɛ baako ɛwɔ anim hɔ. Ababaawa no hyɛ tumtum, abranteɛ no nso hyɛ tumtum a ɔhyɛ kyɛ. Ɛdan atwa wɔn nyinaa ho ahyia.

Papa bi a ɔresere na ɔrehwɛ ne mobile phone so gyina nneɛma a ɛyɛ atosode. Kukumba, carrot, green pepper, gyeene, wɔahyehyɛ bayerɛ nso wɔ akyire hɔ. Wɔahyehyɛ ntoosi ne nneɛma ahodoɔ bebree wɔ akyire hɔ.

Lɔɔre kwan kɛseɛ a cars nam bankum ne nifa. Bronin bi ɛretwi moto a jackfruit bobɔ moto ne ho nyinaa sei ma. Moto no di cars no anim.

Maame aberewa bi te bɔtɔ bi so. Mango, paya, aborɔbɛ, watermelon, borɔdeɛ ne kooko gugu kɛntɛn mu atwa ne ho ahyia.

Ɛsono beberee wɔ nwura mu, abrɔfo ti kaa yɛ bue ne soro no ɛnam nwura mu hɔ bi. Kaa no bɛn sono no baako. Nwura a ɛwɔ fom hɔ no bi awo. Ndua na esisi hɔ no deɛ, ahabanmono wɔ so.

Sofa fɛɛfɛɛfɛ a nkanea asosɔ wɔ ho wɔ ɛdan bi mu. Mfonin ahodoɔ bebiree tetare ɛdan no ho. Cupboard bi wɔ dan no ho a yɛahyehyɛ nneɛma wom.

Mmarima mmiɛnsa ne ɔbaa te pono akyi. Ɛdɔm a ɛbinom hyɛehyɛ sikiriti ataadeɛ so gyina pono no anim. Ɔmoa ɔmotete pono n'akyi no baako atene ne nsa. Ɔmoa ɔmo gyinagyina pono n'akyi no ato santene. Ɛban ketewa bi wɔ ɔmo nkyɛn hɔ.

Aborɔfo mmaa nnum fɛfɛɛfɛ, wɔn nyinaa ɛresere, ɔbaako nso abatiri tɛ hɔ. Nhyiren wɔ wɔn anim, dan a ɛwɔ wɔn akyi no a fɛnse no yɛ ahwehwɛ. Dan no akyi no, dua si hɔ.

Aborɔfo mmaa mmeɛnsa ne barima baako a wɔgyina beaeɛ a wɔahyehyɛ ntareɛ ne kyɛw ne ahofadeɛ bebree wɔ wall no ho. Dan bi wɔ wɔn akyi hɔ. Dua bi si hɔ a ahaban mono wɔ so.

Ɛdɔm bebree wɔ dwam. Nneɛma ahodoɔ a wɔahyehyɛ no wɔ adaka mu wɔ dwam hɔ. Kyiniiɛ wɔ hɔ. Maame bi a ɔso ɛnam nam hɔ. Ɛdan wɔ benkum n nifa. Ɛdan baako a ɛwɔ soro hɔ no yɛ akokɔ sradeɛ. Car bi si hɔ.

Mmarima nnum, concrete mixer si lɔɔre kwan no so. Mmarima nnumno kurakura shovel. Wɔatutututu fam hɔ. Wɔde anwea no bi agu kwan no mu.

Ɛdɔm bebree wɔ beaeɛ bi. Wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ atade soro a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Mmarima mmienu gyina table tenis court npo ho a wɔkurakura bag. Barima baako nso te akonnwa mu a score board si ne nkyɛn.

Mmaa mmienu, mmarima mmienu ɛna abɔfra baako. Barima no baako ahyɛ over raw, baako akyekyere ne ti. Mmaa no mmienu nso de adeɛ akyekyere wɔn ti. Fan hɔ ayɛ sakatuu; ntadeɛ ne fi ne nneɛma ahodoɔ basabasa gugu hɔ. Dan a ɛwɔ wɔn akyi no yɛ dɔtedan.

Aborɔfo mmienu wɔ dan bi mu. Robort bebree atwa wɔn ho ahia. Napsak machine mmienu sisi fam hɔ. Buroni baako kura napsak machine a ɔrehwie biribi firi mu agu napsak machine foforo mu.

Mmarima nnan wɔ construction site, baako kura wheel barrow a morter gu mu. Wɔhyehyɛ hekmet blue. Wɔahyehyɛ atweredeɛ ahodoɔ bebree wɔ hɔ.

Dan kɛseɛ bi mu, mmɔfra nsia tete famu, mmaa mmienu gyinagyina hɔ, pono hodoɔ wɔ hɔ a nkonnwa hyehyɛ aseɛ. Dan ne mu no, cupboard hodoɔ wɔ hɔ.

Mmarima nnum ne ɔbaa baako. Wɔgyinagyina kɔnkret platfɔm ketewaa bi so. Ɛbi kura ahoma mu. Bɛɛma baako so kura dadeɛ baako mu. Ɛdan wɔ ɔm'akyi nohoaa hɔ. Ahaban mono wɔ fam hɔ.